Enjuki ng'egudde ku kimuli ekimuli kino kiri mu langi eya bbululu naye obudde bwa kiro era ku ku mu ku nkoona ye y'enjuki eno waliwo ebo obwa langi eya kipaapaali.

Enkula enene ddala nga zeebase wansi w'omuti, wansi we zeebase waliwo omuddo omukalukalu era nga ziraga ziwummuddemu mu kasiikirize, enkula zino nsolo nnene era nga za maanyi, enkula zino zaagala okwefaananyirizaamu enjovu, lwakuba enkula ziyina ejjembe mu maaso wano ate enjovu yo eyina masanga.

Eno ttulakita eku ee essaawa omuddo, ttulakita eno ennaku zino tezikoma ku kulima nguudo kwokka naye era n'okusaawa omuddo kw'ossa n'okukungula ebirime ebiri ebiba birimiddwa, ttulakita eno eri mu langi eya eya kyenvu omukwafu.

Abaana abawerako nga batudde mu mulyango, omulyango gw'ekizimbe kye batuddemu munda baakubamu pulasita. Munda mulimu akaana akatudde ate mu mulyango mulimu abaana abawera. Batudde batunudde eri batunudde eno era waliwo omu ku bo ayambadde bulawuzi eya kapere omumyufu asitudde omwana omuto, omwana ono ayina enviiri nnyingi, ali mu kateeteeyi akeeru naye ng'atunudde eno, waliyo n'abali ebweru nga bo bayimiridde nga batu....

Omugga guno omunene, omugga guno guyina we gukulukusiza amazzi we geeserera era wo nga wali mu langi enjeru, ebuuyi n'ebuuyi waliyo obusaka, obusaka buno nga buli mu langi eya kiragala era ng'omuddo gwonna oguliraanye amazzi gulabika bulungi kubanga enkuba aah kubanga amazzi.

Obutambalo buno bwe batobese mu langi ez'enjawulo, langi eya bbululu eya kiragala, eya kacungwa, emmyufu, enzirugavu n'eya kikuusikuusi. Obutambala buno babutegese. Obutambala buno wakati basuddeko obukomo era nga babukoze mu mu mu mu mpunda ey'enjawulo era ne bunyuma; abaana abawala babwesiba ku mitwe, abalala ku mikono.

Engo etambula mu etambula mu muddo ekiro. Engo eno waliwo agikubyemu tooci era etunudde mu kitangaala ekyo. Engo nsolo ya bulabe nnyo era engo eno yeddirwa mu Buganda wano, naye nsolo ya bulabe. Engo enywa musaayi, erya bintu ebivaamu omusaayi, okugeza abantu ffe ffennyini, enkoko bisolo binne waayo, eri mu mabala ag'enjawulo.

Omugga guno ogulina amazzi agakola amayengo, mazzi gali mu langi eya bbululu era bwe geefuukuula ne gakola langi enjeru. Emabbali g'omugga guno kuliko obubirabira oba obusakasaka obulina ebikoola bya langi eya kiragala. Bw'otunula mu mugga guno era mulimu omuddo ogwa langi eya kiragala. Omugga guno guyita wakati mu busaka buno.

Abantu babiri nga bayimiridde mu mazzi, amazzi gano ga nnyanja. Omwami ng'akutte akantu mu nkwawa ke bateeka ku mazzi ne ba... ne ba... ne bavugirako era n'omwana amuva mu maaso naye akawatidde mu nkwawa era bagasimbaganye naye nga bali mu mazzi. Ebuuyi eri bw'olengera ewala waliyo ebizimbe oba amayumba age... ag'enjawulo agali ku mabbali g'omugga guno.

Ennyanja eteese obulungi ng'amazzi gali mu langi eya bbululu, waliwo olwazi oluwanvu ennyo, lwazi kuno kuyimiriddeko omwami ate bw'otunula emabega we amazzi gakoze langi enjeru era ne mu maaso ge gakoze olukkaka, omwami ono ayambadde ebiddugavu ng'alina by'asuula mu nnyanja.